Niraba n ʒɛya ka yɛ liiga konkoba ka yino pili zipiligu ka yinga yɛ liiga dozim ka ŋunbala maa yɛ liiga tankpaɣu ka tihi ʒɛ bi nyaanga ka di kom nyɛ zaɣ vakaɣali ka kom do bi luɣuli zuɣu ka bi gbubi ŋmana

Niriba ka bɛ be loori ni n wari waa ka niŋ suhupiɛlli ka sheba bari moto ka gba niŋ suhupiɛlli ka paɣaba bɛ yela niɛn'konkoba.

Niriba bi pɛmi gili bi toondana bi nyɛla ana ahaara nima bi yela liiga yinsi zaɣi sabila ka pili zipili piɛlla Loori bɛni ka lɔra nima za yɛanga ka ninsali zi bi yɛanga ni bi wum lahabali ahɛli.

Niriba ka bɛ sheerina matuuka yiɣirigu ni ka niŋdi bayi bayi bia ka o gbibi beebi ka o ma gbibi o nuuni ka bɛ ye niɛn'konkoba ka ʒɛ matuuka yiɣirigu sheli din kom nyɛ zaɣa piɛlli.

do. zaya ŋɔ ka niŋ nangbani pobirigu ka yɛ liga sabinli ka pɛli zupiligu ka niriba zaya ka niŋ nangba pobirisi ka yɛ nɛkonkoba ka pɛri namda sabila